Mwana wega wega unofanira kudarika ngepekufunda pekutanga tanga panoenda apo einenge eidzidziswa kuemb, kujaivha vombozi watai vomboata vombozi nyorai mazita enyu mwana wega wega unodarika ndipona apapo pekutanga panapa.

Ana adoko ane kodzero yekufunda, akuna mwana unofanire kuswera eindomberereka eindomberereka, abereki vanofanira kukurudzirwa manongisa kuti vaendese vana kuchikora vaende kofundisa.

Kufunda chiro chakabai naka maningi ukaona uri ndombi kana mujaha unenge akadzi fundira unoremeredzwa maningi kukange kunyari kuti mu nharaunda kuma chechi ne mu zvibhehleyamwo vakazvoona kutu ii idzi dzinenge dzaka funda idzi vanomai kuremeredza.

Vana vechikora vanonga vechifundiswa zvakasiyana siyana kuchikora muzvikora vana vanofundiswa zviro zvkawanda kushandise maoko kona kutonyorako umweni unongotoenda peya asikakoni kunyora zita rake asi unozotobveo okone kunyora.

Kufunda kwekumayunivhesiti kwakanaka nendaa yekuti muntu akubveyo unoziye kuti inini ndinomboda kuita ngezveyi muupenyu hwangu. Unongoba ziya kuti ndiri dhogodheya ere, kana kuti ndiri mukoti ere kana kuti unyari chiini unobveyo voziya.